Yadda zaka tsara ranarka a cikin minti biyar, a cikin wannan bidiyo Ami Landina ta bayyana yanda za’a tsara rana cikin sauƙi da tsari a cikin minti biyar kacal. Ga matakai guda uku da sukafi mahimmanci na ɗaya ƙayyade burin da kake son cimma a rana, karubuta abu ɗaya mai mahimmanci wanda zaka so ka cimman a rana wannan zai kasance babban abun da zaka maida hankali akai. Na biyu raba ayyukan gaggawa da mara gaggawa yakamata ka tantance ayyuka wanda suke da matuƙar mahimmanci ka kuma sanya su a cikin jerin abubuwan da za ka yi a farko duk abunda ba mai mahimmanci ba kawai ka barshi sai nan gaba. Na uku yin amfani da ƙa’idar ƙanƙanta ka maida hankali kan ayyukan da za su kawo babban canji kada ka yi ƙoƙari cika ranan da abubuwa da yawa ammma ka yi tsari yanda zai kasance ka cika burinka. Lokacin tsara rana ka tabbatar kana amfani da alƙalami da takarda ko kuma manhajan tsare-tsare a wayarka domin ka kasance mai bin ƙa’ida. Wannan tsarin yana da sauri kuma yana baka daman yin aiki mai ma’ana cikin sauƙi. Ya kamata a ce ka tsara abubuwan da za ka yi daga mai wanda ake buƙata cikin sauri zuwa kuma da wanda ma baka buƙata wanda duk abunda bai da mahimmanci ka ajeshi a gefe ka watsar dashi wannan zai saka cimma abubuwan da kake so ka cimmawa a cikin sauƙi.

Yadda ake wasan oware wanda aka fi sani da ayu ko wari, oware wasa ne na gargajiya wanda ake yi da ƙwayoyi da allo mai rami sha biyu ana buga shi tsakanin mutane biyu, kuma burin mutum shi ne tara ƙwayoyi fiye da abokin wasan ka, ga yadda ake yin wasan, farkon wasan za a samo allon wasa, allon yana da rami sha biyu, rami shida kowane layi, sannan kuma yana da ƙwayoyi guda huɗu a kowane rami jimmila ƙwayoyi guda arba`in da takwas, ƙa`idojin wasa, ana fara wasan ne bayan ɗan an zaɓi wanda zai fara wasa kowane ɗan wasa zai ɗauki ƙwayoyi dake cikin rami ɗaya a layin sa yana watsawa ɗaya bayan ɗaya cikin ramika, yadda ake watsa ƙwayoyi shi ne zaka ɗauki duk ƙwayoyin rami guda ɗaya sannan sai ka fara watsawa ɗaya a kowane rami kana motsawa a cikin agugu kar ka sake kasa ƙwaya a matsayar a maji a majiyar abokin wasan ka, tattara ƙwayoyi, idan yadda ake tattara ƙwayoyi shi ne idan ƙwayar ƙarshe da ka wasa ta sauka a ramin abokin wasa kuma ramin ya zama yana da ƙwayoyi guda biyu ko uku sai kawai ka ɗauke su, sannan idan ramukan dake baya suna da ƙwayoyi biyu ko uku zaka iya tattarawa har sai ka issa ramin da bai cika sharaɗi ba, ƙa`idojin hana wasa, kada ka ɗauki ƙwayoyi daga rami marar komai sannan kuma idan yin wasan zai sa duk ramukan abokin ka su zama basu da ƙwaya dole ka zaɓi wani rami daban, yadda ake nasara shi ne wasa ya ƙare idan ɗan wasa bai da wata hanya ta yin wasa, sannan kuma wanda yafi tara ƙwayoyi shi ne yai nasara, kayi ƙoƙari ka tattara ƙwayoyi da yawa yayin da ka hana abokin ka damar tattarawa, sannan kulawa da adadin ƙwayoyi a cikin ramuka zai taimaka wajen abinda zaka yi nan gaba sannan kuma kare ramukan da suke da ƙwayoyi da yawa a layin ka don hana abokin wasa ya samu fa`idan ɗaukan ƙwayoyin ka, da fatan wannan ya kasance bayani mai sauƙi idan.

Yadda zaka daina kwatanta kanka da wasu. Me ke sa mutum ya dinga gwatanta kanshi da mutane? Kwatantawa kai da wasu yana haifar da matsanancin damuwa da rashin jin daɗin mutum wannna yana faruwa ne saboda muna gwada rayuwarmu da abun da muke gani na wasu ba gaskiyar rayuwarsu ba. Tambayoyi biyar da za ka tambayi kanka, me ya sa nake kwatanta kaina da wannan mutumin? Wannan ze taimaka maka ka gane abun da kake ji, na biyu me nake so daga gare su? Da zaran ka gane abun da kake sha’awa za ka iya aiki kai tsaya domin cinma burinka. Shin wannna ze yi amfani da gaske ga rayuwarka? Ka tabbace da cewa burin da kake so yana dacewa daga idon da rayuwarka. Na huɗu wani mataki zan ɗauka don inganta kaina kuma ka dina damuwa da kanka? Ka mai da hankali kan ci gaba da gyara kanka, na biyar shin kana ganin labarinsu gabakiɗaya? Ka da ka manta cewa kowa yana da ɓagarorin da ba ka gani dan haka, ka mai da hankali a kan abun da kake gani, ka koma kan manufarka, ka mai da hankali kan burinka da ci gaba, da yi wa kanka uziri. Idan ba ka cin ma kanka duka burinka ba a lokaci guda, ka tuna cewa rayuwar muatane ba ita ce muke gani a gabanka zumunta ba, mutane suna raba kyawawan lokuta amma ba su nuna wahalhalun da suke sha. Ka ji daɗin na burin da kacinmawa, ka koyi darajan da idan ka tsaya a yanzu na saurinka koda na ƙanane suna da mahinmanci, idan kana son ka cin ma burinka ya kamata ka dena kwatantanka da wasu.

Yadda zamu iyya yin rawa dan inganta lafiyan hankali. A cikin wannan jawabi ana duba wata kwararriyar likita a fannin motsa jiki ta bayyana wani mahimmancin binci ke data gudanar kan rawa da lafiyan hankali. Ta nuna cewan raw aba kawai motsa jiki bace hance ta kawo farin ciki da kuma da sauƙaƙa matsalolin damuwa musamman a cikin matasa. Anna ta bayyana cewa damuwa da tsoro suna karuwa a cikn matasa wasu lokuta wannan har yana haifar da rashin jin daɗi a makaranta ko gida kuma yana iyya jefa mutun cikin yanayi mare kyau. A cewar ta rawa na bayar da daman a musamman domin jin daɗin motsa jiki ba tare daga gajiya ba, haɗa mutane domin suji cewa suna cikin kungiya, rage damuwa ta hanyan natsuwa da jin daɗin kai. Anna ta kafa wani shiri da ake kira dans fo helt wanda ya haɗa ɗalibai daga makaran tu daban daban daga suwidin wa ɗannan matasa sunayin rawa a cikin yanayi mai farin ciki ba tare da lamb aba. Ta jadda da cewa lokacin da kake rawa babu wanda yake kaɗai ta ko a ƙasa da wani kowa yanajin daɗin motsajiki dan jin daɗin kansa wannan na taimakawa wajen haɓɓaka karfin guiwa da rage kuma zaman ta kewa. Bayan gwajin wannan shiri sakamakon ya nuna cewa waɗan da suka shiga cikin rawan sun sami ingantuwar lafiyar hankali, rage matsalolin tsoro da damauwa, haɓɓaka jin daɗi da karfin hali. A ƙarshe ayi kira da cewa duk duniya zaka iyya amfani da wannan hanya dan tallafawa lafiyar hankalin mutane musamman matasa tace rawa bata buƙatan kwarewa kuma kowa zai iyya shiga cikin wanna hanya mai sauƙi.

Yadda zamu iyya koyan sabbin abubuwa a matsayin mu na wanda suka manyan ta a cikin bayanin dakta hashedhu tayi bayanin yadda koyo bai tsaya ga yara kawai ba, manyan mutane ma zasu iyya koyon sabbin fasahohi kamar zanen hotu, koyon sabon harshe ko wata sabuwar dabara ba tare da la’akari da shekarun suba. dakta hu ta bayyana babbar hanya ittace samun tunanin cigaba wannan tunani yana nufin cewa duk wani basira ko kwarewa za’a iyya haɓɓakawa ta hanyan dagewa da aiki tuƙuru. Wannan yana nufin ba sai mutun ya kasance da hazaka ta ɗabi’a ba abunda ake buƙata shine mutun ya karɓi ƙalubale a matsayin dama domin dan koyon sabon abubuwa kada kaji tsoro idan abu ya zama mai wahala, na biyu jimrewa da koƙari musamman idan ka fuskaci matsaloli kada ka yanke ƙyauna idan baka iyya ba a farko. Na uku fahimtar cewa aiki tuƙuru da dagewa suna kaiwa ga nasaran dakta hu tace muna iyya koya yadda yara ke koyo idan mukabi waɗannan matakai a gaskiya manya nada amfani idan suka iyya haɗawa da sababbin abubuwa da suke koyo, sabo da haka duk shekara kake da itta yana yuwuwa gareka, ka koyi wani sabon abu abunda yafi mahimmanci shine ka kasan ce mai amin cewa da ƙoƙarin ka kuma ka dage kan abunda kake koyo, wannan tunanin zai cigaba zai taimaka maka ka cimma burin ka saboda kullum kana tunanin cewa zaka iyya cigaba wata rana.

Bikin daurin aurenmu a hukumance, biki wan shagali guri ya kasance cike da mayan baƙi, sannan an ƙawata shi da furanni masu kyaw,u kowa ya zauna suna jiran isowan ango da amarya domin a fara shagali can sai ga abokan ango da amarya suna ta shigowa gurin dauran aure sun yi kwalliya tsaf-tsaf suna ta fara’a, bayan sun gama shigowa sun jera sai ga ango da amaryarshi ya riƙo mata hannunta suka iso har kan dandamali. Suna iso wa akan dandamali ne taron ya fara, taron ya fara ne ta hanyar mai ɗaura aure inda ta fara bayani a kan mahimmancin aure, da abun da ya kamata ma’aurata su yi daga nan ango ya an shi zobe, sannnan ya shirya domin ya yi rantsuwa mai ɗauran aure ta rinƙa karanto mai yana maimaitawa kamar haka: ni da kaina na yi alƙawari zan tsaya tare da ke duk daɗi ko wuya. Sannan ango ya sa zoben, sai ita ma amarya ta amshi nata zoben,, sannan ta maimaita abun da mai ɗaura aure take gaya mata kaman haka: na sadaukar da soyayyata da kuma biyayya gare ka har tsawor rayuwata, sannan kuma ta sa masa zoben, inda suna gama sa zoben ne wurin ya barke da hayaniya da shewa da tafi ana taya ango da amarya farinciki daga nan, ango ya riƙo ma amarya hannu suka taho a hankali suna ɗan rausayawa, sannan suka bar wurin inda abokanansu suma suka goya musu baya suka fita daga wurin ana ta raha da sha’ani da shagali.

A wanna bidiyon za mu yi magana akan wuraran bauta, litattafai masu tsarki da kuma alamomi na hadisai, ƙasan hindu ta kasance tana da mabambantan addinai mutane sun yarda da mabambantan addinai suna yin bauta ta hanyoyi da dama, kowane addini yana da wurin da yake ibada, majami’a-majami’a ta kasance wurin bautan hindu-hindu, ma’anbota abokan hindu suna yin bauta da tattazini kansa a ciki da kuma karanta addu’oinsu sannan suna bada abinci, ‘ya’yanitace da kuma alawa da allolinsu maza da mata. Littafin hindu mafi tsarki shi ne bedasa, sannan alaman addaini hindu ita ce om ko kuma a masallaci musulmi suna yin salloli, taruka da bauta a cikin masallaci, sannan litattafin musulmi mafi tsarki shi ne alkur’ani, alamomin addinin musulunci shi ne wata ko kuma tauraro guda. Wara sik ma’abota addinin sik sunayin bauta da kuma karatun baudani wanda shi ne addu’ansu ta farko a cikin guduwara litaffin sik me tsarki shi ne guru karan sahir alamomin addinin ma’abota sik shi ne kanda coci, kiristoci suna yin bauta taruka da karanta littafinsu me tsarki kuma suna hana tarukan ibada cikin coci, litaffin kiristoci me tsarki shi ne bebeliya, alamomin addinin kirista ita ce biciye. Akwai addinai mabanbanta da alloli da dama ya kamata mu kasance ladabi da kuma girmama addinai na ko wani ɓangare.

Mahimmancin motsa jiki. Sannunku, yaya kuke? Ina fatan kuna lafiya. Shin, akwai wanda ze iya yin motsa jiki na aƙalla mintina talatin a rana ko sau biyar a mako? To, bari mu fara da fa’idojin yin motsa jiki a kai a kai. Motsa jiki, ba wai kawai yana taimaka muku wajen samun jiki me kyau ba ne, amma kuma yana da fa’idodi masu yawa ga lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwa. Motsa jiki yana rage yawan kamuwa da cututtuka, kamar cututtukan zuciya, ciwon sikari da sauran cututtuka. Motsa jiki yana inganta aikin ƙwaƙwalwa, yana taimaka wajen inganta ƙwaƙwalwa da kuma ƙaruwa, da kuma ƙarfin, da kuma kaifin tunani na ƙwaƙwalwa. Motsa jiki, yana inganta lafiyar tinani. Yana rage damuwa, ƃacin rai da kuma taimaka wa mutun ya samu bacci mai kyau. Motsa jiki, yana horar da ƙwarewar yin haƙuri, yana koyar da mu juriya da kuma jajircewa da judada wahala. Sannan, motsa jiki yana ƙara ƙwarin gwiwa, yana sa mutun ya ji daɗi ya kuma ƙara ƙarfin gwiwarsa. Motsa jiki, ya taimaka mini wajen yin rayuwata mafi kyau. Na fara yin motsa jiki ne saboda na lura da canjin da yake yi wa jikina da kuma tinanina, yadda yake gina min jiki. Sannan, na fara ɗan; ana faraway ne daga ƙarami; daga kaɗan, kaɗan motsa jiki kaɗan-kaɗan, amma da sannu za ka koma yi, ka mai da shi ma matsayish sha’awakka. Na juya wannan sha’awata ta motsa jiki zuwa; zuwa gaskiya na yadda jikina ya ginu. Sannan, ina; na tsaya a nan gabanku ne, domin in nuna muku amfanin motsa jiki da kuma yadda za ku iya motsa jikinku.

Hanyo:yi na inganta kai wanda za su taimaka ma mutum ya zama mafi kyau a rayuwa na ɗaya: ka kafa manufo:fi masu ma’ana ka yi tunanin sosai game da abunda kake so: ka cimma wa a rayuwarka. Manufo:finka su kasance masu ma’ana kuma za a iya aiwatarwa, kamar na do:gon lokaci ko na gajeren lokaci, na biyu: ka koyi abubbuwa, ka kasance me sha’awar koyan wani abu sabo: wannan yana iya zama koyan sana’a, karatu, ko wata fasaha da ze taimaka wajen ci gaba. na uku: ka sarrafa lokacinka, ka tsara jadawalin ayyukanka yanda za ka samu lokacin yin abubbuwa masu mahinmanci. Kada ka yi sakaci da lokaci, na huɗu: ka kula da lafiyarka ka tabbatar kana cin abinci me kyau, yin mootsa jiki, da samun ishashshen bacci wanda ze taimaka maka ka samu kuzari dan fuskantan rayuwa. na biyar: ka karanta litattafai masu amfani litattafai suna ƙara ilimi da fahimtan rayuwa. ka zaɓi waɗanda suka shafi ci gaban kai da rayuwa. Na shidda: ka kasance tare da mutane masu tunani mee kyau ka zaɓa abokai da malamai masu kyau dasu ƙarfa muka ka guji mutane masu sanya damuwa ko takaici. Na bakwai: ka fuskanta tsooronka kada ka bari tsooroo ya hana ka cima buurinka. ka yi ƙooƙarin fuskantan abubbuwan da yake ba ka tsooroo domin ka ko yi sabuwar dabara rayuwa, na takwas: ka kasance mee godiya ka gode ma Allah da kuma mutane game da game da alheerin da ka samu. Godiya tana ƙara ma ƙwanciyan hankali, waɗanan hanyo:yi guda takwas suna da sauƙi, amma suna tasiri, da yawa idan ka bi su, za ka gani canji a rayuwanka.

Yau zamu tattauna game da, mahimmancin bacci. Bacci na ɗaya cikin buƙatun jikin ɗan adam lokacin da mutum yakeyin bacci jiki yana samun damar hutawa, da kuma gyara kansa idan bamu samu ishashshen bacci ba zai iyya shfar lafiyarmu ta jiki dana tunani. Mahimmancin bacci sun haɗa da inganta lafiyar jiki, isashshen bacci yan taimakama jikin mu wajen yaki da cututtuka kamansu ciyon zuciya da kumaciwon sikari. Inganta lafiyar tunani bacci ya na tunaninmu wajen aiki yadda ya kamata, idan bamu samu isashshen bacci ba zamu iyya samun matsalolin tunani kamarsu damuwa da ɓacin rai. Inganta aiki isashshen bacci ya na taimakamana wajen yin aiki yanda ya kamata idan bamu samu bacci zamu iyya gajiya kuma bazamu iyyayin aiki yadda ya kamata ba. Na huɗu inganta lafiyar ido urin hutawishashshen bacci ya na taimakawa idanun mu gurin hutawa idan bamu samu isashshen bacci ba zamu iyya fuskantar matsalar ido Kaman su bushewan ido. Yawancin mutane suna buƙatar bacci na awanni bakwai takwas a ko wace rana amma kuma yawan baccin da mutun yakr buƙata na iyya banbanta daga wani mutun zuwa wani mutun, hakan na nufin cewa wani abccin awa bakwai yana iyya isansa wani kuma awa takwas kuma ya danganta daga babba zuwa ƙarami, saboda baccin ƙarami yafi yawa dan haka yana da mahimmanci mu tabbatar da cewamun samu isashshen bacci.

A yau za mu tattauna game da dabarun magance damuwa ga ma'aikata masu aiki Wanda ya shafi gajiya ko ma'aikatan jinya. Damuwa na iya shafar lafiyar jiki da na tunani. Wasu abubuwa da ke haifar da damuwa sun haɗa da jiki cikin jiki ko gajiya da kuma rashin samun bacci numfashi, numfashi da sauri ko kuma numfashi mai zurfi. Matakan Ku, ari gajiya rashin kuzari ko rashin sha'awa, tunani ɓacin rai da kuma fushi. Halin rai rashin natsuwa, damuwa da kuma ɓacin rai. Akwai dabarun da za a iya amfani da su, don rage damuwa, kamar su numfashi da kuma bincike kan jikin mutum wannan ja shafi mai da hankali kan numfashi da kuma yin jikinku. Ma'ana kula da lafiyar jikinku. Na biju kwantar da hankali na jiki wannan ya ʃafi rashin hankali da kuma sakin da kuma kwantar da hankali na jiki nka yadda ta yadda zai kasance kana cikin kwanciyar hankali jikinka na cikin kwanciyar hankali a kowane ɓangare. Na uku hotunan tunani, wannan ya shafi tunani mai daɗi ko kuma a inda ke sa jikinku jin daɗi. Yana da muhimmanci mutum ya gwada dabarun daban daban domin ganin abin da ya fi dacewa da shi.

Zanyi magana akan rubutu a cikin aji. A cikin wani aji mai kyau ɗalibai suna zazzaune abinci wanda aka jerasu layi layi, ɗalibai, ɗaliban maza da mata sun maida hankali sosai kan littattafansu suna rubutu da fensira masu kaifi. Fensura na taimakawa ɗalibai koyo da kuma rubutu kan littafi, sannan ɗaliban sun kasance a natse. Shiyin rubutu a cikin littafi ga ɗalibai ƙanana ‘yan’ furamare yana koya masu yadda zasu iyyayin rubuta kome suke so, yadda zasu iyya rubuta kalmomi da haruffa da kuma yanda zasu rubuta labarai da abubuwan da aka koya masu a aji. Kuma daga gani suna kwaikwayon abunda malaminsu ya rubuta masu ne a allo, ɗakin ajin yanada kyau sosai akwai hotuna da zane zane akan bango, sannan hakan yana ƙara kyau da kuma jin daɗi ga ɗaliban. ɗalibai sunajin zama awannan aji suna koyon abubuwa da yawa daga malaminsu

Tattaunawa harkan gida. Safiya nayi mama ta shigo ɗakin ta gaishe da ɗanta kamar haka ina gwana Joy? Shi ma Joy ya ce lafiyalau mama na tashi lafiya se bayan sun gaisa se maman ta umurce shi da ya canza tufafi ya kai su wurin wanki sannan kuma ya gyara gado in ya tashi sannan kuma ya ciyar da kare ya kuma fita da shi domin motsa jiki ko tafiya. Joy ya fita daga gida ya tashi ya gyara ɗaki ya canza kaya, sannan ya kai kayan wurin wanki se ya fito yana fitowa ya gamu da mahaifinsa yana wanke mota, se ya tambayi babanasa idan za su tafi tare, se mahaifin nasa ya ce masa a’a ze tsaya ya wanke motanshi, se ya je ya dawo. Maman ta fita zuwa kasuwa domin ita ma ta yo siyayya, bayan ta dawo se ta iske Joy a zaune se ta ce masa ya gyara gidan domin kakansa na nan zuwa, Joy ya tashi cikin farin ciki ya kintsa gindan ya yi kyau bayan kakan ta iso se ana raba ayyukan da za a yi, se kakan ce za ta wanke gwaninnika, se aka ce to shi kenan, baba kuma ya ce shi zai je ya gyara furanni ya sannan kuma ya ba faranni ruwa. Mama da kaka suka gama tsaftacewa sannan suka goge tagogi, baba ya ɗauki shara ya jebar, sannan ya tsaftace gefen titi na wajen gida gida ya zama tsaf ya yi kyau sosai daga nan mama ta fara wanke tufafi, ita kuma kaka tana gogewa bayan sun gama baba ya ce to su zauna su huta, se mama ta ce a ina ai se ta ma dafa abinci kuma za ta dafa abunci me daɗi ne yau. Kafin ta gama, su kuma suka shirya teburi tana gamawa suka zauna akan teburi suka ci abinci me daɗi.

Malami a cikin aji, a cikin wani aji na ɗalibai ‘yan’ firamary ajin ya kasance mai kyau mai tsari malami ne mai hankali da natsuwa sannan kuma wanda yasan abunda yakeyi, wanda yasan makaman aiki ke tsaye a gaban allo yana riƙe da tawwada a hannunsa yana rubutu akan alon. ɗaliban maza da mata sunyi shigansu ta makaranta, da kayan makarantansu, suna zaune akan benci sun maida hankali sosai ga abunda malamin yake rubutawa domin suma su kwafi abunda yake rubutawa, malamin yana rubutu a hankali sannan kuma rubutu mai kyau wara wara cikin natsuwa ta yadda ɗaliban zasu iya gane abunda ya rubuta, su karanta, su amfana sanan kuma su rubuta. Sautin tawadar yana bugawa akan allon, inda yake samarda sauti mai sa natsuwa wanda yai daidai da yanayin karatu. Ajin yana da kyau sosai akwai hotuna da zane zane akan bangon ajin na sa ban dariya da kuma illimi wadanda zasu zaburantar da ɗaliban domin suyi karatu da kyau da kyau. ɗalibai sunajin daɗin zama a wannan aji sannan suna koyon abubuwa da yawa daga malaman su domin suma su samu su zama abunda suke son su cimma wa anan gaba.

Sannu suna na Bee kuma wannan shi ne abokina ina da ƙaramar dabba ta kiwo mai suna ʃweet Bee a yau za mu koya muku yadda ake kula da dabbobi, ina san ƙaramar dabban gidana wato Sweet Bee domin kuma yana da kirki kuma yana da laushin oh ga wani ra’ayi mai zai hana mu lissafa dabbobin da za a iya kiyayesu a matsayin dabbobin gida? To mu yi hakan shi kenan, yara za mu iya kula da kare, mage, kifi, tsuntsu, hamster, alade, maciji, ƙadangare ko zomo da dai sauransu. Duk dabbar gida tana buƙatar kulawa sosai dan takasance cikin ƙoshin lafiya da kuma farinciki misali wannan karen namu Swet Bee yanzun yana buƙatar abinci dan haka za mu ba shi abinci, mu ba shi ruwa, mu yi mai tausa sannan mu je da shi motsa jiki, sannan kuma daga ƙarshe mu kwantar da shi akan gado domin yai bacci dan haka yanzun mu ɗauki kifi a matsayin misali in muka ba ka kifi abokina dole ne ka ciyar da shi abinci, dan haka za mu ɗauko abincin kifi mu ɗan sa mai kaɗan a cikin ruwan shi in muka sa mai za a ga yana ci kuma yana farinciki, sannan kuma za mu sa mai suna. Dan haka mun zaɓa Jadabe, dole ne mu yi hankali da shi da sauran kifi, mu yi magana da shi mu rinƙa rera mi shi waƙa domin ya ji daɗi.

Mafi yawancin addinai da suke a duniya guda biyar addini yana da alaƙa da imani da abubuwan da ba a gani da kuma yanda muke rayuwa, hindu ɗaya daga cikin tsofaffin addini na duniya ya samo asali ne daga india hindu basu da wani addini na musamman da suka dogara a kai kuma suna da yawanci alloli da alola wasu daga cikin mahimman ra`ayoyin hindu sun haɗa da haihuwa, sake haihuwar mutum da kuma sun yadda da cewa rauwar mutum ta gaba tana shsfar rayuwar sa ta baya da kuma mahimmancin yin rayuwa kyau. Yahudanci addinin yahudawa ne kuma ya samo asali ne a isra`ila, an yi imani da cewa Allah yayi alƙawari da Ibrahim wanda ake ɗaukan sa a wurin al`umman yahudawa littafi mai tsarki na yahudawa taurat yana ɗauke da tarihin al`umman yahudawa da kuma dokokin da Allah ya basu duk da ya samo asali ne a india a ƙarni na shida kafin haihuwan yesu an kafa shi ne da Sidda ta Gautama wanda aka fi sani da Bidda duk da ya koyar da cewa rayuwa cikakkiyan wahale ce kuma hanya guda na kawar da wahala itace hanyar bin maganan gida takwas, kiristanci ya samo asali ne a isra`ila a ƙarni na ɗaya bayan haihuwan yesu an yi imani da cewa yesu shi ne ɗan Allah kuma cewa mutanen da suka yi imani da shi za su yi sami rai madauwami littafi mai tsarki na kirista shi ne angila ya ƙunshi alƙawari da sabon alƙawari. Musulunci ya samo asali ne a makka a ƙarni na bakwai bayan haihuwar yesu an kafa shaida da Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, musulmai suna imani da cewa Allah shi ne ɗaya kuma bashi da abokin tarayya kuma cewa Annabi muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi manzon sa, littafi mai tsarki shi ne Alqur`ani yana ɗauke da kuma kalmar.

Barkanku dai yau za mu yi magana ne game da fa’idoji da kuma ƙalubalen aikin kwantiragi ko kana kasuwar kanka ko kana aiki a iyaka ko kuma kana da ƙarin aiki wato aiki biyu a lokaci guda, kashi uku cikin goma mutanen Amurka suna aiki da kansu, suna ganin hakan yana ba su daman samun isashshen lokaci, ‘yanci da kuma sassacin aiki ba kamar in kana aiki a wani wuri ba, kuma yana taimaka maka ka gina kasuwancinka na kanka, za mu iya raba wannan magana zuwa sassa biyu. Aikin kwantiragi a matsayin sana’a

Haraji na da matuƙar mahimmanci ga rayuwar kowacce ƙasa, shi ka taɓa tunanin titin da gadar da kake ketarawa, asibiti da kake zuwa makarantar da ka halarta duk daga kudaden da ake yin su da nan yake zuwa. To ka sani haraji shi hanya mafi mahimmanci da gwamnatin ke samun kuɗi don gudanar da ayyukan na yau da kullum. Alal misali a lokaci da kake biyan haraji, wannan kuɗin ake amfani da shi wajen gina asibitoci makarantu hanyoyi da kuma samar da ruwan sha mai tsafta. Haka kuma haraji yana taimakawa wajen samar da tsaro domin ana aukar ma'aikatan tsoro da kuma kayan aiki daga kuɗaɗen harajin. Bugu da ƙari, haraji yana tallafawa masu rauni a cikin al'umma kamar talakawa marayu da tsofaffi. Wannan yana tabbarwa kowanne ɗan ƙasa yana samun dama irin ɗaya don rayuwa mai inganci. Ɗaya daga cikin amfanin haraji sun haɗa da: gina asibitoci da kuma kula da marasa lafiya. Na biyu samar da ruwa da wutar lantarki. Na uku gina makarantu da kuma biyan kuɗin makaranta ga ɗalibai. Idan mutane suka guji biyan kuɗin haraji, hakan na jefa ƙasa cikin matsalolin Kamar rashin ayyukan ci gaba da kuma ƙarancin tsaro: don haka yana da muhimmanci kowa ya fahimci cewa biyan haraji wani nauyi ne na al'umma domin ci gaban kasa gaba ɗaya

A yau ana wani biki mai tarihi da al’ada da kyau a garin binin inda ake karrama sabon oga na masarautan, wannan rana tana cike da farin ciki, raye-raye, waƙe-waƙe da kuma nuna alfahari da al’adun gargajiya ga mutanen Benin. A cikin bidiyon an ga sabon oga yana tafiya da ƙasaita, yana zagaye cikin gari tare da jama’a masu tarinyawa domin nuna murna da farin ciki, mutane suna tsaye a bakin titi, suna ɗaga hannu suna rere waƙoƙi na yabo da alfahari. A cikin tafiyan an ga maza da mata cikin kayan al’adu masu kyau da kuma ɗabi’un da tarihi na masarautan Benin, a gefe guda masu rawa suna taka rawan gargajiya suna, amfani da ganga na kiɗa da al’ada don ƙara armashi da nishaɗi, wannan yana nuna cewa bikin naɗi bawai kawai na sabon oga ba ne, amma wani lokaci na haɗa al’umma wuri guda domin su yi alfahari da asalinsu. A cikin al’adun Benin wannan rana tana da mahinmanci domin tana nuna sabon shugaba da zai jagoranci al’umma cikin adalci da hikima, an ga tsofaffin shugabanni da dattawa suna ba da shawarwari da albarka ga sabon oga wanda ke ƙarɓan matsayin tare da kiɗa da fatan alheri, bikin kuma ya bayyana al’adu daban-daban na masarautan inda aka ga, aka nuna kayan tarihi masu yawa wanda al’umma suka gada tin kaka da kakanni wannan ya nuna cewa masarautan Benin tana rayar da al’adu masu cike da ƙima da daraja. A ƙarshe wannan biki ya zama darasi ga kowa da kowa da kuma mahinmancin al’adu da tarihi, za ma a suna karrama shugabansu yayin da suke cigaba da yin alfahari da asalinsu, wannan shi ne abunda ya sama masarautan Benin take ɗaya daga cikin mafi shahara a Afrika kuma wannan biki ya ƙara tabbatar da haka.

A yau za mu yi magana kan hanyoyin sufuri a biranen Najeriya musanman a wuraren da ake da cunƙosu da hayaniya a irin wannan wuraren hayoyin sufuri suna da matuƙar mahinmanci don sauwaƙa zirga-zirga a rayuwan yau da kullon. A mafi yawan burane za ka ga motocin haya da ake kira danfo a Legas ko kekenafef a wasu wurare, wa’yannan motocin suna ɗaukan mutane daga wuri zuwa wuri, suna sauwaƙa a tafiya cikin sauƙi duk da cewa da yawa sun tsufa suma direoibin nasu suna fafitikan yin aiki cikin cinkoso da hayaniyan titi, suna ɗaga murya don kiran fasinja. A gefe guda kuma akwai babura wanda ake kira okaga, okada ya zama babban hanyan sufuri a biranen Najeriya musanman a wuraren da motocin ba sa iya shiga saboda ƙarancin tituna ko cinkosan ababen hawa, direbobin acaɓa ko okada suna da kwarewa sosai, suna iya kaucewa cinkoso ta hanyan shiga ƙananan hanyoyi amma suma suna da haɗarirrika in ba abi dokan hanya ba, a kasuwan nan da wuraren aiki za ka ga mutane suna hayan wa’yannan ababen hawa suna ƙoƙarin isa inda suke so amma duk da wannan sauƙi, cinkoso da rashin tsari tana kawo wahala wa jama’a. Wasu lokuta za ka ga direbobi suna karo da juna, suna haifar da hayaniya akan titi se kuma masu tuƙa kekenafef wanda suke ɗaukan mutane a ƙananun motoci masu ƙafa uku, wa’yannan sun fi kyau ga mutane dake sauri ko tafiye-tafiye na kusa duk da haka a lokuta da dama direbobin adaidaita suna fuskantan matsalolinsu a lokacin da akwai ƙarancin tituna masu kyau. A ƙarshe hanyoyin sifuri a Najeriya suna nuna masu kyau, a ƙarshe hanyoyin sufuri a Najeriya suna nuna ƙoƙarin da mutane suke yi don tsallake ƙalubale na zirga-zirga duk da cinkoso da waharhalu, wannan hanyoyin sun zama wani ɓangare na rayuwan yau da kullon a biranen Najeriya.

A yau za mu duba yanda mutane a ƙasashen duniya ke ci domin karin kumallo. Wannan bayanin yana nuna banbance-banbancen al’adu da kala-kalan abinci a duniya. A Japan, ana samun karin kumallo mai laushi, lafiyayye: asid, kifi, shinkafa, da dafaffen ƙwai, tare da miya mai tsami da daddawa. A ƙasar Indiya kuma, karin kumallo yana cike da kayan ɗanɗano: ana yin dosa da wani irin ruwan gero ko alkama da aka toya tare da miya mai ɗanɗano da kayan ƙamshi. Amma idan ka je ƙasar Faransa, za ka ga suna cin biredi mai laushi (croissant) tare kofi ko madara. A Meziko (Mexico) kuma, mutane suna cin kayan gargajiya kaman chilaquiles, waɗanda aka yi da wake, burodi, da miya mai ɗan-tsami. A Naijeriya, karin kumallon yau-da-kullun na iya zama ƙosai ko akara, ko kuma a ci masa da miya. A Amurika kuma, mutane suna cin ƙwai da naman alade tare da ƙarin fanke ko syrup mai zaƙi. Abincin karin kumallo a ƙasashe ya banbanta sosai. Wannan yana nuna ƙwarewan al’adu da nishaɗi da kowane al’umma take da ita. Wannan hakan yana da kyau, saboda yana nuna mana cewa abinci ba kawai na ƙoshi ba ne, amma kuma wata hanya ce na haɗa mutane da al’adunsu. Kowace al’ada, jama’a suna da irin abincin da al’adansu suke ci, wanda hakan kan sa su ji farin ciki idan sun bi shi, sannan kuma ya yi musu maganin yunwa.

Ayyukan taimakon al’umma meye ne? Ayyukan taimakon al’umma yana nufin hidimar da ake yi domin amfanin al’umma ba tare da neman abu a madadin haka ba. Wannan aiki yana taimakawa mutane na inganta rayuwan al’umma, kuma yana kawo zaman lafiya da haɗin kai. Me ya sa ake yin ayyukan al’umma? Ana yin aiyukan al’umma ne domin taimakawa mutane. Misali: Tallafa wa mabuƙata, ko makarantu. Tsaftace muhalli, inganta rayuwa. Wannan yana ba da dama wa al’umma su same abubuwan more rayuwa, kaman titi, da tsaftace wurare. Na uku, gina haɗin kai ayyukan al’umma suna haɗa mutane su zama ‘yanuwa, su kuma taimake juna. Misalan ayyukan al’umma: Gyaran makaranta irin wanda muke gani a Makarantan Firamare ta Matan Lukantare, inda mutane suka sadaukar da lokacinsu domin gyara makarantar. Taimakon gaggawa kai tallafi ga wa yanda bala’i ya shafa, kaman ruwa, ko gini da ya rushe. Kula da muhalli tsaftace wuraren taro, dasa itatuwa, ko kuma tsaftace koguna. Mahimmancin ayyukan al’umma: Ayyukan al’umma suna koya mana sadaukarwa, taimako, da kuma yadda za mu zamo ‘yan ƙasa masu kishin al’umma. Su ne ke tabbatar da kowa yana samun tutaimako ba tare da banbanci ba don haka, ayyukan al’umma suna da matuƙar mahimmanci a rayuwan kowane mutum. Mu dukkanmu muna da rawar da za mu taka domin inganta rayuwan al’umma. Allah ya sa mu kasnce masu taimako.

Me ake nufi da CSR CSR yana nufin ƙoƙarin da kamfanoni suke yi domin su taimaka wa al’umma, muhalli, tattalin arziƙi ta hanyoyi masu kyau. Mafi yawancin kamfanoni suna aiwatar da wannan da tsari ne don su wucce kai don su canza da wai kawai neman riba, don su ƙirƙiro da hanyoyin taimaka wa al’umma wajen magance matsalolin zamantakewa da kuma gurɓacewar muhalli. Misalai abunda suke yi sun haɗa da na ɗaya, rage hayaƙi mai gurɓata iska don yaɗuwar ɗumaman yanayi. Na biyu taimaka wa al’umma ta hanyar gudummawa da aikin sa kai. Na uku, samar da tsare tsaren aiki na gaskiya da ƙima kamar ɗaukan ma’aikata ba tare da nuna bambanci ba. Amfanin wannan abun ya haɗa da inganta martabar kamfani, jan hankalin ƙwararru da ma'aikata masu kyau da inganci, samar da amana daga abo daga abokan ciniki da kuma taimaka wa cigaba mai ɗorewa. A yau waƴaannan aikace aikace da kamfanoni su keyi ya zama dole ga duk wani kamfani da ke da alhaki wurin neman riba, ya zama dole gareshi domin ya tabbatar da waƴannan abubuwan sun gudana saboda su ma al’umma su amfana da abubuwan da yake yi, ba wai kawai domin cin riba tai ba. Ya za ma alhaki ne gareshi domin ya tabbatar da cewa ba ya gurɓata muhalli sannan kuma yana taimakon al’umman da ke a yankin da yake kamfaninshi yake.

Gidan gandu. Gidan gandu gida ne mai faɗi wanda ke da iyalai da yawa wanda ya haɗa fiye da iyaye da ‘ya’ya kwai, wannan na iya haɗawa da yayyi, kawunnai, ‘yan uwa da sauran dangi. Gidan gandu na iya zama a gida ɗaya ko gidaje kusa da juna inda kowa yake taimakawa ɗaya domin inganta rayuwa, a bidiyon an nuna nau’ukan gidan gandu wanda suka haɗa da gidan iyali wa’eanda ke da iyaye, ‘ya’ya da wasu dangu ‘yankaɗan, sannan kuma akwai wanda ya haɗa da iyali da kaman kakanni da kawunnani da sauran dangi duk suna zaure a tare, an bayyana amfanin zama cikin irin wannan gida na gandu, wasu daga cikin wa’yannan amfani sun haɗa da: taimako wajen kula da yara, kakanni, da sauran dangi suna ba da goyan baya wanje kulawa da yara musanman idan iyaye suna aiki ko wasu al’amura na yau da kullon. Tallafi me ƙarfi irn wannan gida mutun yana samun taimakon juna a lokacin da mai wuya kamar idan akwai rashin lafiya ko wani yanayi na gaggawa, raba nauyin ayyuka duk mutanen gidan suna aikace-aikacen gidan, akan girki, tsaftace gida da sauran al’amura duk da haka an nuna cewa zama a cikin gidan gandu baya rasa ƙalubale. Wasu daga cikin ƙalubalen sun haɗa da bambance-bamabnce ra’ayi da halaye na mutanen gidan, wannan na iya jawu rashin jituwa idan ba a fahimtan juna. A ƙarshe bidiyon ya yi bayani cewa nasaran gidan gandu mai faɗi ya dogara ne akan yanda mutane suke girmama juna da kyakykyawan halayensu, idan akwai haɗin kai da goyan baya cikin wannan gidan iyalin zai kasance ana alfahari da kowa.

mene ne hauhawan farashi hauhawan farashi yana nufin tashin farashin kayayyaki na amfani a kasuwa a tsawon lokaci wannan yana faruwa ne saboda dalilai daban daban wanda ya hada da karancin kudi a hannu idan mutane sunada kudi da yawa suna kasha kahshewa sai kaya sui karanci wanda kesa kaya su hau na biyu raguwan samuwa idan albarkatun da ake amfani dasu wajen samar da kaya sunyi karanci farashi ma yana karuwa na uku Karin farashin albarkatu a lokacin da farashin mai ko kayan aiki ya tashi ya tashi yana jawo hauhawan farashi gaba daya amfanin hauhawan farashi idan hauhawan farashi yana cikin matsakaicin kima hakan yana nufin cewa tattalin arziki yana bunkasa hakan yana karfafa kamfanoni su samar da kaya da mutane zasu saya illolin hauhawan farashi idan farashi yayi ya hau da yawa yana rage karfin sayen mutane watakon mutane ba zasu iyya sayen abubuwa ba na biyu hakan na iyya jawo rikici a cikin tattalin arziki inda albashi bazai iyya sayen abunda mutun yake soba saboda hauhawan farashi yadda ake magance hauhawan farashi gwamnati da bankuna suna amfani da dabaru irrin su rage yawan kudi da suke bugawa ko daga riba riban banki dan rage yawan kudi dake yawo hauhawan farashi wani abune mai mahimmanci da yakamata ko wani dan kasa ya fahimta domin yana shafar rayuwan yau da kullum

Me ake nufi fa kasuwanni marasa rijista? Kasuwanni maasa rijista yana nufin kasuwancin marasa rijista, kuma ba a bin dokoki kai tsaye kamar su biyan haraji ko kiyaye ƙaidojin aiki. Wannan ɓangare na kasuwanni marasa rijista na tare da tattalan sano’i da ayyukan da ake gudanarwa ba tare da izinin gwamnati ba. Misalan kasuwanni marasa rijista sun haɗa da: masu sayar da kaya a titi, durebobbin adaidaita sahu ko kuma bos-bos ko kuma masu sana’ar hannu kaman yanka akaifa, ɗinki ko gyaran takalma. Muhinmanci kasuwanci marasa rijinsta sun haɗa: na ɗaya, gudunmuwa daga tattalin arziki duk da cewa ba a yi masa rijista ba, yana ba wa mutane ayyukan yi da rage talauci, na biyu rage matsalar aiki a wasu ƙasashe ɓangare kasuwanni marasa rijista sun fi ma’aikatan gwamnati bada ayyuka. Na uku sauƙaƙa rayuwa, yana samar da kayan masarufi masu arha ga al’umma. Matsalolin kasuwanni marasa rijista, na ɗaya rashin tabbas, masu wannan sana’a ba su da tabbacin samun kuɗi kullum, na biyu rashin kariya, ba su da kariya na doka ko kariyan fensho, na uku rashin tasiri ga haraji wannan ɓangare yana haifar da asaran kuɗin shiga da gwamnati yadda ake inganta ma’aikatan kasuwanni marasa rijista ɗaya gwamnati na iya bada tallafi ko shirye-shiryen horo dan tabbatar da cewa masu irin wannan ayyukan don su samu damar yin rigista. Na biyu samar da gurare masu tsari don tallafawa ƙananan ‘yan kasuwa da ma sana’ar hannu, ɓangaren kasauwanni marasa rijista suna da rawar gani wajen talauci da samar da ayyuka amma suna buƙatan kulawa da tasi tsari don su zama mafi amfani da tattalin arziki.

Dalilin da ya sa makarantun fillan suka fi na wasu ƙasashe masu cigaba inganci. Makarantun fillan suna cikin mafi kyau a duniya saboda da tsarin iliminsu na musanman da ke mayar da hankali kan inganci da daidaito, manyan dalilin da suka sanya haka shi ne duk makarantu a fillan suna samun tallafi iri ɗaya daga gwamnati ba tare da bambanci ba wannan yana nuna cewa ɗalibai suna da daman samun ingantaccen ilimi, na biyu kafin mutun ya zamo malami a fillan sai ya kammala digi na biyu. Malamai suna samun girmamawa kaman na likitoci da injiniyoyi, na uku a fillan ba a fiye gwaje-gwajen ɗalibai ba saboda suna mayar da hankali akan koyarwa me zurfi ba kaman da fahintam ɗalibai maimakon koyan rubutu ko kuma yin jarabawa kaɗai, na huɗu tsarin ilimi a fillan yana tabbar da cewa babu wani ɗalibi da aka ware duk suna samu daman koyarwa iri ɗaya ba tare da ganin matsayin iyayensu ne ko matsayin jikinsu. Na biyar fillan tana rage nauyin aikin gida ga ɗalibai ba a iya ba su aikace-aikacen gida ba domin suna ganin lokaci na motsa jiki da motsa yana da mahinmanci ga cigaban tunani. Tsarin tasirin fillan yara suna jin daɗin zuwa makaranta kuma suna yin nasara a jarabawa na duniya malamai suna jin daɗin aikinsu domin suna da ‘yanci a wajen zaɓan dabarun koyarwa. Darasin da ya kamata wasu ƙasashe su ɗauka, fillan ta nuna cewa yanayi abu ne me yuyuwa a gina tsarin ilimi mai inganci dadaidaito a wanda zai taimakawa kowa ya yi nasara, wannan na buƙatan mai da hankali ga malamai da ɗalibai da yanayi mai kyau na koyarwa, wannan tsarin yana da darasi ga duk ƙasashe masu san inganta ilimi da rayuwan ɗalibai.

Alais more ta bayyana mahimmacin waka ga al’umma ta fannoni daban daban. Tayi bayanin cewa kiɗa waƙa yana haɗa mutane yana inganta lafiyar kwakwalwa, sannan kuma yana taimakawa wajen bayyana tunanin mutun. Tace waƙa na iyya zama wani abu mai ƙarfafa mutun da gina al’umma, ta hanyar issar da saƙonni masu tasiri, bayani. Na ɗaya haɗin kiɗa, waƙa na haɗa mutane daga sassa daban daban na duniya ba tare da la’akari da banbance banbancen harshe, addini ko ƙabila ba. Waƙa na bayar da damamaki ga mutane haɗu guri su raba ƙwarewa lafiyar jiki da zuciya, waƙa nada tasiri wajen rage danuwa, ƙarfin zuciya da kuma inganta walwala Ta bayyana yadda waƙoƙin da muke saurare ke iyya kawo mana sauƙi a lokutan damuwa. Na uku bayar da saƙo ta bayya yadda amfani da waƙa dan issar da saƙonni masu tasiri game da rayuwa, al’adu da kuma sauyi a al’umma. Na huɗu haɓɓaka ƙirƙira waƙa na ƙarfafa mutane dan ƙirƙira ta hanyan gwajin sauti daban daban da kuma bayyana tunanin kansu, ta hanyoyin dake da ban sha’awa. Alais ta jadda da cewa waƙa ba kawai jin daɗi bane, har’ila yau waƙa na tasiri wajen kawo sauyi mai kyau ga rayuwar mutun da kuma al’umma baki ɗaya. Ta hanyan sauraron waƙa ko kiɗe kiɗe mutun na iyya mutun na iyya samun jin daɗi, walwala da kuma rage raɗaɗi da yake damunshi a kwakwalwan sa kuma a jikin sa.

A cikin wannan bideyo anyi Magana akan mahimmancin tafiye tafiye da yadda yake kawo canji a rayuwar mutum. Tafiya na taimakawa wajen koyon sabbin al’adu fahimtar duniya da inganta rayuwa ta hanyoyi daban daban. Tafiya tana ba mutum baman haɗuwa da mutanre daban daban da koyon al’adun su wanda ke taimakawa wajen fahimtan banbance banbance rayuwa da kuma girmama ɗan adam. Lokacin tafiya mutun na ganin wurare masu ban sha’awa, abubuwan ban mamaki wanda ke ƙarfafa tunanin mutum da kuma kwarewa wajen fuskan tan sabon yanayi daya sameka,, tafiya na rage damuwa da matsin lamba kuma yana ba mutun baman hutawa daga aikin yau da kullum, wannan yanasa mutun ya kasance cikin nishaɗi da kuzari. Tafiya yana karama mutun kwarewa da kaifin basira, kamar koyon harsuna koyon abubuwa masu amfani wanda basu daɗe da zuwa ba da kuma kasan cewa mutun mai juriya da canjin yanayikaman mutun yaje inda keda ƙanƙara da sanyi sosai fiye da wurin da yake, hakan zai sa mutun ya samu juriya da canjin yanayin da yasameshi. Tafiya bawai dan jin daɗi kawai akeyin ta ane yanada mahimmanci tafiya nada mahimmanci wajen haɓɓaka rayuwan mutum ta hanyan sanin duniya sabbin al’adu da kuma samun gogewa. Tafiye tafiye na taimakawa wajen fahimtan mahimman abubuwa a rayuwa da kuma godewa abunda mutum yake dashi.

muhinmancin tsaron lafiya a wurin aiki muhinmancin tsaron lafiya a wurin aiki shi ne kare ma’aikata daga haɗura da raunuka. Wannan yana da matuƙar muhimmanci don tabartar da lafiya, aiki mai kyau, da kuma rage barnar kuɗi a wurin aiki. daga cikin matakan tsaron lafiya: akwai na ɗaya – sanin dokokin tsaro: ko wani ma’aikaci yakamata ya san manufofi da ƙa’idojin kula da lafiya da kamfanoi ya shinfiɗa. Na biyu – sanya kayan karewa: misali sa takalmin karewa, safar hannu, da tabarau, don guje ma rauni. na uku – kiyaye tsafta da tsari a wurin aiki: tsafta na rage haɗarin faɗawa ko rauni. na huɗu gano haɗari da bayar da rahoto: idan ka lura da wani abu da ze iya zama haɗari, yakamata kai gaggawan sanar da shugaba ko wanda ya da ce. A ƙarshe ku tuna cewa tsaro ya fi yana farawa ne daga kanka. Yakamata kai tsare kanka, domin ka tsare lafiyarka. domin se kana da lafiya ne za ka iya yin wani aiki. Ka yi amfani da matakan karewa da kuma tabartar da bin dokokin da aka shinfiɗa a gurin aiki. Idan muka kiyaye waɗannan, za mu iya rage haɗarin raunuka da samun wurin aiki mai lafiya.